Arabe iray izay ahitana ity fiara tsy mataho-dalana anankiray ity. Ny lokony dia loko fotsy ary mandeha sy mitanjozotra amin'izany arabe izany izy ity, izay aorian'ny fiara tsy mataho-dalana iray moloko mainty.

Orinasa iray no tompony ireto fiara fitateram-bahoaka ireto. Ireto fiara ireto moa dia manao ny lalana lavitra hatrany toy ny Antananarivo mankany Mahajanga izany na mankany Toamasina ihany koa.

Boky maromaro no miaraka milahatra sy mipetraka eo ambonin'ny lamba miloko fotsy iray. Ny boky moa dia amin'ny teny vahiny avokoa ary misy loko fotsy, manga ary loko volomboasary izany boky izany.

Takelaka lehibe iray izay miloko mainty no ahitana soratra maro isan-karazany. Anisan'izany ny hoe "Iray andro fanovozan-kery". Ary ao anatin'izany ihany koa ny isa iraika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo, fito amby roapolo ary valo amby roapolo.

Mpivarotra iray mivarotra mofo baolina. Mofo baolina maromaro eto no ao anatin'ny fitoerany izay ivarotany azy. Ny fitoerany dia miloko fotsy ary ahitana fitaratra ihany koa anefa izany.

Ankizy kely anankiray izay avy naka vilon'omby izy ity. Somary mahiahia kely izy ary zarazara hoditra ary manana firavaka atao eny amin'ny tanana ihany koa izy.

Olona anankitelo zarazara hoditra no miaraka mijoro, eo akaikin' ity zavatra mitsatoka amin'ny tany miloko fotsy anankiray ity, ny anankiray dia mitazona gitara ary anankiroa kosa dia mijoro fotsiny.

Trano lehibe iray miloko mavo no ahitana soratra hoe "Madagasikara" eo aminy, ahitana ihany koa sainam-pirenena kely anankitelo izay misy loko fotsy, mena ary maitso, sainam-pirenena malagasy moa izany.

Firavaka sarobidy iray izay firavaka vita avy amin'ny volamena izany. Fatao eny ambozonana izy ity. Eo amin'ny tendrony dia ahitana sarina lolo izay misy vato fotsifotsy anankiefatra.

Trano kely anankiroa vita tamin'ny tanimanga no namboarin'olona eto. Trano kely filalaovan'ny ankizy ahitana zavamaniry eo an-tokotaniny, ahitana olona manao akanjo maitso ihany koa sy ankizy vavikely manao akanjo volomboasary.

Renim-pianakavina iray izay mibaby ny zanany. Izy ireo dia samy zarazara hoditra ary manao akanjo fitafy lambahoany izay miloko manga ary ahitana sary maro isan-karazany eny amin'ilay lamba amin'ny lokony mainty.

ankizikely anankiray zarazara hoditra no manao ity akanjo lavabe ity miloko manga izany akanjo izany ary misy tady miloko fotsy sy bokotra mangirangirana

Sary sikotra maro isan-karazany izay fatao amin'ireny firavaka ireny. Afaka atao ihany koa izy ity miaraka amin'ny lakle. Misy ny sarin'i Madagasikara ilay izy ary misy soratra ihany koa hoe Madagasikara.

Efi-trano iray raitra dia raitra izay miloko fotsy ny rindrina sy ny tafo no ahitana itony tavoahangy maro isan-karazany itony ary ahitana vera ihany koa mihantona eny amin'ny talantalana eny amin'ny rindrina.

Lehilahy matory eo ambony latabatra, manao akanjo mavo. Lehilahy zarazara hoditra izy ary ny eo akaikiny dia lehilahy manao solomaso, zarazara hoditra ihany koa, izay manao akanjo maintimainty.

Trano lehibe iray izay mbola tsy vita: misy tsingony anak'efatra ary ny biriky rehetra izay mandrafitra izany trano izany dia hita eto avokoa; eo ihany koa ireny hazo mbola fanamboarana azy ireny.

Trano iray izay simba, miloko mavokely izany ary ahitana zavamaniry miloko maitso eo akaikiny. Potika tokoa ny aty amin'ny rihana ambany ary ny rihana ambony dia ny lavarangana miaraka amin'ny tohatra no potika.

Arabe iray izay ahitana fiara tsy mataho-dàlana iray. Miloko mainty izy ity ary manana fitaratra miloko mainty ny sisiny. Mitondra ny laharana : dimy, efatra, sivy, dimy, telo, ary enina.

Volo izay mainty ny lokon'ny volony mifatotra sosoa miloko manga, manao akanjo manga ilay vehivahy, izay mijoro eo akaikin'ny varavarana miloko maitso izay mbola mihidy.

Trano malagasy iray izay ahitana ireto olona maro be tafavondrona ireto, misy lahy ary misy vavy izany olona izany. Misy olona etỳ ambany ary misy olona eny an-davarangana, misy koa anefa ny vao miakatra ny tohatra.

Eglizy iray eto Madagasikara mitondra ny anarana hoe : Eglizy iraka kristy mpanjaka izay any ampanefeana izy ity. Ny lokony dia fotsy ary ahitana mena ihany koa.

Lehilahy maromaro no mibata razana; ny razana eto dia mifono lamba miloko fotsy ary ny vatan-dehilahy maro kosa dia samy manao lambahoany avokoa amin'ny loko samihafa.

Izy dia zarazara hoditra, misy teboka maintimainty ny tarehiny ; ny volomasony kosa dia mirafitra tsara ; ny akanjony miloko mavo.

Vehivavy iray zarazara hoditra, manao kavina miloko volondavenona. Ny volony dia mirandrana ary hafa kely ny randrany. Ny volony miloko mainty ary ny akanjo anaovany miloko fotsy.

Arabe iray izay ahitana fitohanana. Eto dia mitohana avokoa ireto fiara maro isankarazany ireto : misy fiara fitateram-bahoka lehibe maro, ary ny fiara fitateran' olon-tsotra anankiray, eo ihany koa ireto fiara mikidiarany anankiroa maromaro kely ireto.

Firavaka iray izay fatao eny am-bozonana izy ity. Ahitana firavaka anankiray kosa izay atao eny amin'ny sofina. Ny sary eo amin'ilay firavaka dia sarina volana izay misy kintana anankiroa ao anatiny.

Toerana iray fanaovana biriky. Biriky moa dia miloko amin'ny volomboasary ny lokony misy kosa anefa ny mbola miloko fotsy. Ny somary mbola mitovy izy ireto ary maro dia maro tokoa, izay mbola miandry mpividy azy.

Toerana iray izay hiandrasana ireny fiara lehibe fitateram-bahoaka ireny no misy ireto takelaka manao ny dokam-barotra maro isan-karazany ireto, misy takelaka miloko maitso, misy kosa ny miloko mainty ary misy miloko manga.

Toeram-pivarotana sakafo anankiray izay eo anelanelan'ny vavahady no mivarotra, ary ihany koa misy tamboho eo akaikiny. Ny vavahady dia miloko mainty, ilay tamboho kosa dia miloko mena.

Olona maro maro miaraka miasa tany. Misy lehilahy anaky iray mijoro, mijery ireo mpiasa izay manao ankanjo mainty ambony ary pataloha manga ambany, manao satroka fotsy ihany koa izy io.

Arabe iray izay ahitana fiara anankiroa enỳ amin'ny sisiny. Fiara izay miloko volondavenona izy anankiroa ary ahitana ihany koa olona anankiroa mitsangana enỳ amin'ny sisiny arabe eo akaikin'ireny andrin-jiro ireny. Misy ihany koa briky eo amin'ny sisin-dalana.

Toerana iray eto Madagasikara, misy tamboho miloko mena ny rindrina ary misy soratra hoe : "Boriboritany voalohany, faritry ny sekoly tsy azo hivarotana fa mahavoasazy". Misy olona maromaro ihany koa eo an-toerana.

Olona maromaro no tafavory eto anoloan'ity kisoa novonoina ity, ary efa nodorana izany kisoa izany. Eto dia misy lehilahy anankiray fohy volo, zarazara hoditra mitazona antsy, mikiky an'ilay hodin'ny kisoa.

Fiara anankiroa manana hafainganam-pandeha aingana dia aingana ary rahitra dia rahitra izy ireto. Ny fiara anankiray dia miloko mena ary ny fiara anankiray kosa dia miloko mainty. Mbola samy vaovao avokoa izy ireto.

Trano manara-penatra iray misy seza anankiroa : ny iray miloko mavo ary ny iray miloko mainty. Misy ihany koa olona manao akanjo mahafinaritra sady tsara anankitelo, ny ray amin'izany dia vehivavy ary ny anankiroa kosa lehilahy.

Tsena iray izay mivarotra itony karazana anana itony. Eo ihany koa ny salady izay varotany sy ireny "bettrave" ireny. Ny mpivarotra eto dia manao akanjo maitso ary pataloha manga.

Gazety malagasy iray izay manambara vaovao maro isankarazany ary manambara tokiky ihany koa : anisan'ny vaovao ambaran'izy ity ny zavatra nambaran'ny mpanakanto iray manao hoe " Hisy revy vazon'ny teny ao Antsonjombe amin'ny volana aogositra. "

Toerana fitsangatsanganana iray izay ahitana tranokely anankiroa. Ny tranokely anankiray dia mihidy izay miloko mena ary ny tranokely anankiray kosa dia misy rindrina malalaka tsara afaka idirana sy ipetrapetrany vahiny.

Labasy lehibe anankiray izay manakona ny fanaovana trano iray ; ny labasy dia misy loko mena, fotsy, manga. Eo akaikin'izany dia ahitana vatokely.

Tany izay feno bozaka tany mety iasana izy ity. Ny bozaka eto dia mbola miloko mainty tsara. Misy voninkazo ihany koa maniry miaraka amin'ny bozaka ary ahitana fitaovana ihany koa eo amin'ilay tany.

Trano lehibe iray izay miloko volomboasary, manana rihina iray izy ity ary lavarangana iray sy varavarakely iray; ny lavarangana sy ny varavarakely dia miloko fotsy, ny varavarana lehibe fidirana avy atỳ ambany kosa dia miloko mainty.

Ahitana ireny firavaka maro isankarazany ireny eo ambonin'ny latabatra izay miloko mena, ny firavaka dia vita amin'ny volamena avokoa, eto dia firavaka eo amin'ny fehy tanana no tazomin'ny tanana olona iray.

Toeram-pivarotana ireny vokatra simika maro isan-karazany ireny, ao anatin'izany ny vokatra simika fatao amin'ny volo : na amin'ny fanasana izany, na amin'ny fanamainana azy ; eo ihany koa ireny zavatra manitra maro isan-karazany ireny.

Fiara tsy mataho-dalana iray raitra dia raitra no mbola ao anatin'ny trano fivarotana azy ; ahitana kodiarana anankiray mipetraka ao aoriana ao an-damosiny ity fiara ity.

Toerana iray izay andratovan'ny ankizy fahalalana. Misy mpanabe eto ary misy ihany koa ny ankizy izay ampianarina, mipetraka eo ambony seza sy latabatra.

Angidim-by anankiray lehibe dia lehibe izay ampiasain'ny miaramila no misidina eny amin'ny lanitra eny. Ny angidim-by dia miloko maitso ary ahitana sarina kintana miloko fotsy eo aminy ary ahitana kodiarany.

Paiso efa voatango no miangona eto. Miangona maro dia maro izy ireto, misy ny efa masaka, misy kosa ny mbola salantsalany. Ny efa masaka dia miloko mena ary ny mbola tsy masaka tsara kosa anefa dia mbola miloko mavo.

Sainampirenena iray izay miloko fotsy, manga ary ny mena. Ahitana sarina hazo fijaliana anankiroa mifampitaingina eo amin'ny ilay loko manga ary ahitana rahona miloko manga ihany koa.

Toerana iray raitra dia raitra. Misy ny seza manara-penitra izay miloko maitso, ary misy ihany koa zava-maniry ao anatiny ilay toerana izay miloko maitso; mety ho Ravinala ilay zava-maniry.

Anisan'ny zava-pisotro tsy afaka amin'ny malagasy ny kafe. Eto ny kafe dia ao anatina kopy fotsifotsy iray ary misy sisiny manga, ahitana ihany koa sotro kely ao anatin'izany kopy izany izay tazomin'ny tanana zarazara hoditra.

Toeram-pivarotana iray izay mivarotra zavatra maro isan-karazany. Anisan'izany ny kilalaon-jazakely ary ny kojakoja ao an-dakozia. Ny kilalao eto dia ahitana fiara kely.

Fiara anankiray izay miloko mainty no misy ity soratra fotsy ity ao amin'ny lohany, ny lokon'ny soratra moa dia fotsy ary mena ny manodidina izany, ny fiara dia ao ambanin'ny tafo trano anankiray.

Mofo anana vao mafana no mivelatra eto ambonin'ny lovia anankiray izay miloko fotsy, ny mofo anana dia vita avy amin'ny kombam-bazaha sy anana mazava ho azy.

Takelaka lehibe iray izay manao ny dokam-barotra ny tambazotra fiantsoana an-tserasera iray, ahitana ny mpanakanto iray izay zarazara hoditra mitazona ny finday ary mitsikitsiky ery.

Tsena lehibe iray no ahitana ireto olona maro isankarazany ireto. Samy zarazara hoditra avokoa izy ireo, ary misy ny olon-dehibe, misy ihany koa anefa ny ankizy. Eto izy ireo dia misy ny mpivarotra, ary misy ihany koa ny mpividy.

Arabe iray izay ahitana fiara fitateram-bahoaka anankiroa ary fiaran'olon-tsotra anankiroa ihany koa. Ny arabe dia feno olona eny amin'ny sisiny ary ahitana zaridaina sy zavamaniry ihany koa.

Sainam-pirenena anankiray izay miloko mena, misy sarina hazofijaliana iray izay mitsivalana miloko fotsy ny sisiny ary miloko manga ny ao anatiny.

Lehilahy iray izay mijoro eo anoloan'ny latabatra iray. Manao akanjo mangamanga izy ity ary misy tsipika fotsy ary pataloha mainty. Mitazona taratasy fotsy izay feno soratra. Misy koa ity vehivavy mitazona fitaovana fanamafisam-peo ity.

gazet iray amin'ny teny malagasy izay manasongadina ny lohahevitra maro anisan' izany ny hoe vehivavy bevohoka niara-maty tamin'ny vady aman-janany , ao ihany koa ny misoratra hoe indraimbava niandry am-pitoniana

Toerana iray izay miloko fotsy ny rindrina, ahitana olona tanora sy lehibe mivondrona izay hanatrika fanabeazana sy fizarana izay ataony ny olona iray, misy ny soratra hoe'' ho an'ny fanabeazana fahalalàna repoblika'' .

Vehivavy iray manoloana ny fitaratra izay manao akanjo mainty misy teboka fotsy. Lava volo izy ity ary ny volony dia miloko mainty ny sasany, misy koa ny miloko fotsy.

Toeram-pivarotana telefônina iray no mivarotra ireto telefônina maro isankarazany ireto eto ambonin'ito latabatra izay miloko fotsy ito. Ny telefônina sasany dia miloko maitso ary ny sasany dia miloko mainty.

Sainam-pirenena iray : miloko mena, manga ary mavo. Ny loko manga dia eo am-povoan'ny loko mena sy mavo ary ahitana tsipika somary maintimainty no manelanelana ireo loko ireo.

Trano iray mbola tsy vita no eo an-tokotany. Ahitana varavarankely anankitelo sy varavarana lehibe anankiroa. Misy trano kely ihany koa eo akaikiny, mety lakozia izany. Ahitana zavamaniry maitso anankiray eo an-tokotany.

Vehivavy anankiray fotsy hoditra no manana volo miloko mainty ; ary ahitana firavaka anankiray eny amin'ny sofiny, dia kavina izany. Io firavaka io dia vita avy amin'ny volamena, ary ahitana vatosoa izay mangirangirana, eo amin'izany kavina izany.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana rindrina feno soratra maro isankarazany, ahitana ihany koa izy ity latabatra sy seza izay samy manana ny lokony : ny latabatra sasany miloko manga ary ny sasany miloko mena, torak'izay ihany koa ny seza.

Mivondrona ny teknisianina maro isan-karazany eo amin'ny toeram-panorenana iray, izay manao satroka fotsifotsy avokoa izy ireo ary manao "gillet" samy hafa izay manana ny anjara asany tsirairay avy.

Eny amoron-drano iray no ahitana latabatra, ahitana kaopy miloko fotsy sy fitoerana rano miloko fotsy iray, ary ahitana ihany koa voninkazo miloko mena eo aminy. Ny ranomasina moa dia mazava dia mazava.